Oshimaliwa osho ongushu yeliko lyoshilongo shetu. Sho hatu yi kiilonga ohatu yi tu ka longe tse tu mone oshimaliwa opo tu wape okulanda omagumbo, iihauto niizalomwa.

Methano otamu monika elondodho. Elondodho ndino olili ashike kutya , uuyelele wombaanga owoye gweye mwene, ashike ino pumbwa oku wu taambathana nomuntu gumwe a gwedhwa po.

Oshimaliwa oshi li omukalo omupu, nosha ninga iinima ayihe iipu. Uuna tatu landa osho tu na okulongitha, metaambathano lyomulandithi nomulandi, opo tu pewe shoka twa pumbwa.

Oshimaliwa osho ompumbwe yakehe esiku, yakehe ethimbo. Shino to pumbwa okukala wu na opo wu gwanithe po iilonga yoye ayihe yesiku. Oshimaliwa otashi ku kwathele okulanda ethimbo lyokongodhi, opo wu wape okudhengela mpeya naa mpeya wu ninge ekwatathano nezimo.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo shetu shono hashi longithwa esiku kehe oku landa oompumbwe dhetu adhihe dhesiku.